Edulaamu eli ghanghulu ku kizimbe ekikazimbibwa, nga kikaali kuselekebwa. Ghaligho abantu bangyi n'enhumba enseleke edha amabaati aga kivuvu.

Engira eya kolansi elimu obusitaale kumbali ni kumbali, n'obutonheze ghagati, yabaaku n'emiti kumbali, n'ebizimbe kumbali.

Endooki eri kubbuluka nga ebita mu bimulli ebya bulululu na makoola geri kubiitamu ga kiragala

Omusaadha ayemeleire mu maadhi aye kumbali kwago matonotono gaalimu, omulengera ebigere bye eifo. Aye bwolingirira alinga agemye eilobo nga ataile, mu maadhi ago. Era ebireri bili kubonekamuku oti kyerukyeru, oti kayi kasaayi saayi, oba nga, kale byamala byalagamuku oti kyenvu kyenvu. Bilaga nga endhuba bweba tiyakavaayo, yakagwa.

Endhovu eli mu busubi obutobuto. Ghaligho obusubi obwa kiragala nho busibu obwa kivuuvu. Ghainuma ghaayo ghaligho omuti.

Omukazi atyaime ku katebe aka bululu nga omukono ogundhi agugemisa ku ngoma ogundhi guli kuba nho musaadha oghundhi yena alikuba engoma.

Ekighuka ekiri mulangi eya kyenvu nga kumutwe kuliku obutooloze obwirugavu, kwabaku nengeri oti ya buswere nha magulu ga kyo nga galina amayungiro magimangi kwona kwabaku obuswere swere.

Ebisolo bili mu maadhi bili kunhwa maadhi. Ebisolo bilinha amayiga agegheta. Eliyo nh'obunhonhi obubyemeleire kumugongo. Bilina nh'ebiviiri ku byenhi byabyo.

Endhoki eri kukimuli eri kutoolamu amaadhi gaamu agaghooma agakola omuzinga era ekimuli ekyo amakoola gakyo gali mu langi eya kilagala.

Omughala ayambaile e uniform nga eliku nh'akamanhiso ghamberi mu kifuba nga ya bululu, elina nh'obweeru ku makono, ali kutunga olugoye.

Omusaadha ali kutambula munjira ng' alina byali kutunda. Ebindhi abibekeire kwi beega ku mukono omusaadha era ebindhi ya bigema nga agemeisa mukono musaadha nga alijja kubisanganya no musaadha ali kuvuga epikipiki nowe mmotoka

Abaana abawala na balenzi bemereire, abandi bakutamirire. Wamberi waibwe waliwo nakadomolera aka kyenvu era nga abandi kubo bakutamirire balingirira wansi

Amamotoka ag'endhagulo nga gali kubita ku luguudho. Oluguudho nga kumabali kwalwo kuliku emiti. Ghangulu ghayo ghabayo wire edh'amasanhalaze. Nh'ebipande nga bili kumbali kw'oluguudho okwo.

Ensudhe etyeime mu kibira. Gheri ghaligho obuti obuto nobusinga obungi nh'emikulu kumabali ogilengera

Abasaadha basaatu bali mu kuzaana omupiira era nga wainuma waibwe waliwo amamotoka, wabawo olukomera, wabawo ne miti emiziribivu

Abaana abasomi nga eliyo ababwikwiire ebitabo byaibwe, nh'abatabwikwiire. Nga batyaime mukibiina, bona bona balingilire musomesa.

Abaana bali ku pikipiki nga basibyeku ebidomolela. Owundi avaire eitale omudoozi gwa kasayi, owundi nga avaire mwirugavu bajja kubisa emotoka

Ekizimbe ekirimu ebintu ebikozesebwa mukwemba omuli addungu ,engoma ,embaire bakikubaku kukimante ebifananhie eranga biraga nga abalikozesa ebivuga ebyo.

Enkofiira edhabasilaamu badipanze ghalala era dhondhana dhilimu obusale obweru edhindhi dhalangi eyakisiitaka nga dhirimu obwa bulaka

Ekisaghe ekyo mupira ekye kyentoloze nga kye tololwa olugudho nga kiliku nhe motoka dhebateire kulya kwakyo ghekili.

Ekisolo kiri mwisubi erya kisitaka nga kirisinga obuwanvu nga kirina amayiga agezingira na matu amawanike eitale na kakira akampi

Endhoki eli kukimuli ekya kasaayi saayi, nga mundha mwakyo mulimu engeri ye biviiri viiri nga bya kyenvu. Eli kutoolamu amaadhi gaamu agadhudhula agavaamu omuzinga.